Chitima chine ruwara rwebhuruu uye chiine mitsetse ine ruwara rweyero, rutsvuku nerwegirini nechepakati pacho. Chiri munjanji iri mune huswa hwakasvibira kuita girini.

Mabhuku ekunyorera akarongedzwa pamasherufu. Mamwe ane ruvara rwutsvuku, mamwe ane ruvara rwebhuruu nemamwe ane ruvara rwakavhengana kuti rweyero nerwebhuruu. Panewo mabhuku akuwerenga akarongedzwa pasherufu dzimwe chete.

Mukadzi akapfeka dhirezi repingi rine mavara matema nemachena rine micheka yakareba kupfuura mabvi ake. Akapfekawo shangu nhema dzine ruvara ruchena pamusoro.

Murume anowa mutambi wetsiwa akapfeka nguwo chena yakareba kusvika mutsoka. Uye akapfeka shangu nhema ineruvara ruchena pamusoro. Akabata mukombe une ruwara rwebhuruwu kuzasi nerwumwe rwakachenurika pamusoro, uye aine kabhegi kake parudivi.